My pipu for house wunna good morning dis morning de topic wey we wan look na im be de wan wey we Dey call sey wetin be de benefit wey antinatal care for pikin or momo healt and development and how regular care fit take help support betta pikin growth so dat pikin go strong kakaraka for body as de mama carry am for inside belle now for de benefit number one be say e go help make I’m monitor pikin growth and development and how e go take go dis one number one be sey doctor fit check sey baby Dey grow well while number two be sey doctor fit help detect if any problem Dey at all so dem go fit track am and dem go fit know wetin Dey happen for inside de mama belle as she carry de pikin and also identify any form of wahala wey fit come up as de mama carry de pikin for belle number two be sey e go help make you fit born pikin wey strong kakaraka for ground anti natal care Dey help to ensure say baby get enough food and nutrients wey I’m mama Dey take so dat e go still Dey reach de baby for body now number two b sey de doctor fit advice de mama on different lifestyle wey she go Dey live wey go make her pikin take come out kakaraka at de end of de day sey no wahala go come Dey another thing wey antinatal care Dey help do be sey e Dey help give mama safe delivery how e take Dey do dis one e Dey help prepare mama for safe delivery because if mama de go for her regular check up like dat and Dey Dey check trough ultrasounds dem go fit find out sey okay if anything happen wey go affect de pikin growth dem fit identify am Dey fit arrest am fast fast so dat make e be say nothing go happen to de pikin and doctor fit detect if any form of complications go come up e go fit tell de mama say see see see okay ooo maybe your blood pressure e don Dey go up or your suger level e don Dey go up and e Dey also help reduce de risk of any form of complication wey fit com out during pregnancy for example secom sey if mama don get anything for inside body before wey fit affect de pikin doctor fit help am dat period dem go fit manage am so dat I’m no go affect de baby and Dey go fit use am take tell mama okay oo dis one na wetin you go take dis one na wetin you no go dey take make e no affect am den for de various ways wey we fit take um support pikin growth how we fit take do dat one b say number one doctor check up if you Dey monitor de baby growth all de time e go help make you fit detect any wahala for inside de baby body Number two b sey na healthy life style doctor go Dey advice de mama on proper nutrition and hydration dis one b sey doctor go advice de mama on wetin she go need to chop and wetin she go need to Dey drink you know sey no be every food wey mama fit dey chop wen she don carry pikin for belle sey anything wey she take at dat point e go Dey affect de pikin doctor go fit warn am against bad habit wey she no go Dey do some kin bad bad things for example like smoking like drinking and some exercise wey she fit do and de one wey she no go fit partake in so dat make im no affect de pikin Number three tin b sey e go help manage different condition doctor Dey help manage health condition like diabetes as I talk before wey b high sugar level and hyper ten sion wey b high blood pressure dis wan e go help de pikin make im grow very well and lastly e go help reduce any form of risk of complication wey de mama go get during pregnancy as de mama Dey go for regular care e go Dey help her Dey reduce am and doctor fit take any action sharp sharp if dem detect anything for inside de mama belle na all dis one na im we Dey see regular antinatal care fit help ensure say baby Dey grow well inside de mama belle doctor go monitor de baby development im go detect any form of wahala and e go advice mama on how she fit take live healthy lifestyle dis way both mama and pikin dem go get very big chance of survival and good health both during pregnancy and during de delivery My pipu na so de tori reach ooo

My pipu, I salute una oh. De question wey we wan look na im be how an ten atal care e take dey prepare pregnant women for child birth and for parenting that is, when woman wan born and when she don born de pikin to fit look after de pikin. Now number one thing be sey e dey help for child birth preparation because doctor, dem go dey teach woman about labour and de delivery process, wetin de woman know need to know when she wan born and if she dey born de pikin wetin be the tings wey she need to do to enable her shey she go born de pikin without any katakata at all. Now another ting be sey dem fit show dey women how to manage de pain wey go come along with de child birth wen de woman dey labour. You know sey when women dem dey push, different different things dem dey see oh for inside labour room. De pain wey follow am no be here. So na why Doctors fit help show dem woman say okay, this one and this one na wetin you go do oh say cause sey make you fit manage de pain make e no too much for you. Woman go also learn about de different birth options wey dey available sey okay na like this and like this na im dey take dey born pikin oh but for this your particular condition wey you dey now, na dis one na him be de most suitable one, na im be de best wey you fit use. Another thing wey e dey also help dey do be sey na parenting preparation. Doctor dey advice woman on how to care for de new born baby wey she don born. Dem go tell am de different things wey she needs to know. Another thing be sey dem fit teach woman about de baby's need and development. You know sey babies as dey dey grow, na different different things na im dey dey need. No be de same thing food mama de chop na im dem sef dey chop, so de doctor self go help talk to de woman tell am okay see de kind food oh for Zero to soso month na this one de pikin go chop. When de pikin do grow reach soso stage, na this one e go chop and if e don pass this stage, see de one wey you go go. So de different stages of development dem go dey tell de woman wetin she needs to know and wetin de baby go need to take grow um. Now another thing be sey woman go learn how to manage de various challenges and wahala wey dey follow mama dey come. Because when woman don born pikin plenty plenty things dey um dey dey involved oh. If she don dey train de pikin like this, e get many many katakata and wahala wey go dey come so dey go fit train de woman to dey let am know how she fit dey manage all those things when dey come and another very important part na be de one wey dey dey call emotional preparation, you know say wen woman wan born na different different hormone for de body na im dey go dey raise dem go dey interfere with each other, so an ten atal care go help de woman prepare emotional for motherhood, so na she sef go know wetin she need to do at dat period go know de kain tings wey she need to dey do if any exercises any particular ting, activities she go know, she go need to know am dat period. Dem fit also help woman build confidence mek she care for her pikin very well. As we don see today an ten atal care dey very important for pregnant woman o to prepare dem for child birth and parenting so if you be woman abeg make sure say you dey at ten d your an ten atal care regularly. Another thing wey we go quick say na, wetin be de benefits wey breastfeeding and postpartum care that is after woman don born pikin de various things wey she go dey do, wetin be de benefits wey e get. Now this one na good question um. And some of de benefits include number one, Breastfeeding benefits breast milk we know e dey very good for de baby's growth and development oh. If baby no take am e get some kind katakata wey fit come for de baby body, you go see am sey de baby fit no grow well and if e dey grow, you go see am sey different different things fit dey accompany am. E no go come dey get wetin other babies dey get wet e suppose stay strong. So number two thing wey e dey do be sey e dey help baby build strong immune system. We know sey na our immune system for body na im dey fight different yamayama and diseases for inside this our body. If e no strong, anything wey come, e go enter inside de baby and de baby for pass from dey even die sef. So e dey very important, breastfeeding also very importantly e dey bond mama and pikin together, e go make two of dem dey very close dey go hold body together say cause sey as mama dey train pikin dey go, pikin do use to de mama, e go fit dey give am de love de respect wey mama deserve. Another thing wey postpartum care, de benefits wey e get be sey, Doctor dey monitor mama health after delivery no be just sey make dem woman born dey go, postpartum care go help sey make doctor fit dey monitor de mama health very well. And dey fit even help de mama dey manage any complications or any wahala wey wan come up after de woman do born. We dey see am sey some women go born finish and different different things go dey come. E fit even be sey de woman go dey bleed or different different things for dey come, but if all dis things if postpartum care dey de woman go fit manage am properly nothing go happen, she go dey kakaraka. Postpartum care also e dey ensure sey mama get proper rest and recovery. To born pikin no be small thing oh. E no easy so if mama no rest and she no recover well anything fit come so make sure sey you dey at ten d postpartum care for your health and wellbeing if you be woman wey be sey e get belle. So in summary, make we see wetin we don talk so far. De breastfeeding and postpartum care e dey very important for mama and baby health um. We don see am sey for breastfeeding mama get several benefits wey include, number one, to dey bond with her baby, to dey help her baby make e grow strong and also to help boost de baby immune system. While for postpartum care, we don see am sey, mama go get several benefits like number one, to monitor her own health and also monitor de baby health. To support support de woman for recovery and even dey baby if sey de baby don get any complication as at de time wey e be sey dem born am. And number three be sey e go help with challenges wey dey follow mamahood dey come. So make we make sure sey we prioritize all these things to get de best outcome. My people, una um.

Okay de question wey dey our front today na im be sey dem get different pipu wey dem dey call traditional birth at ten dant or community birth care givers wey dey support pregnant women during child birth. Now de kwesion be sey how this pipu take dey support pregnant women from their different communities? These traditional birth at ten dants or community birth caregivers dem dey help oh support women in their communities in various ways. Number one na emotional support. Dey dey help to provide emotional support and reassurance for women so that de woman go strong know sey yes, no be only dem dey for that journey. Pipu dey. De dey help to give dem reassurance make dem know sey pipu don go that place wey dem go come back before nothing do dem. So dey go get their mind strong. Dem dey also help women make dem dey calm make dem dey confident, make dem gather mind get strong mind before dey go born pikin. Number two thing wey dem dey do be sey, dem dey give traditional knowledge to to women. How? be sey dem dey share knowledge and practices give woman. Dey go tell dem sey see de different things we you need to know oh, different traditions. When you wan born na this one na this one you go see. Dem dey also help teach women about pregnancy, child birth and parenting how dem go fit take care of their children well well. De third thing wey dem dey do be sey dem dey offer practical help. How be sey dem dey help with house hold chores and daily tasks. If de woman suppose fetch water, some of these caregivers dem go help dem fetch am. If de woman needs to go buy anything for market, dey go help dem do am. De woman no need to wash plate or do any important work, na dem go help de woman do all these ones. Dem dey also help provide support during labour and childbirth so that de woman no go get too much wahala when she wan born pikin. Dem dey also give cultural significance. How dem take dey do this one be sey, dem dey play very important role inside cultural and spiritual practices. If de woman needs to do any spiritual practice, during childbirth, na dem wey dey help. And dem dey also help women connect with their cultural heritage. Some woman we dey wey be sey dem no understand their culture very well na these pipu na im go teach dem say okay oh, if woman gets belle and e don reach this stage, na this one you need to do and na this one you need to do. Another thing we dem dey do be sey, dem be community link. Na dem dey link de women to de community resources and de health care facilities wey dey around. Dem dey also help woman access medical care whenever de women need am. So all these people we don see am sey dem dey very important for pregnant women's care but na another very impressive component wey dey inside childbirth. Another thing we we fit look at na wetin be de benefits and de limitations wey this pipu their caregiving get. Their limitations and benefit include: make we first look de benefits. Number one be sey dem dey provide emotional support and reassurance we don see. Dem dey share traditional knowledge and practices. Dem dey help to carry out practical task and also chores wey we don see and dem dey play important role inside cultursl and spiritual practices. But wetin be de limitations wey dem get? Number one be sey dem no dey get formal medical training some of dem. Some of dem be sey dem no dey go school. Some of dem na wetin dey pass give dem maybe their father or their grandfather na im dey know reach. While some no dey get access to Modern medeical equipment. Dem no get things wey be sey dem fit access. Sey dem go fit take check inside de woman body properly know whether any wahala dey go inside or not. Another thing be sey dem no dey dey able to handle, no be all of dem dem go fit handle complecation during delivery sake of sey if woman wan born, katakata come burst. Some of dem no go know wetin wetin dem go do at that point in time because their knowledge wey dem get e dey limited and also get limited knowledge of modern healthcare facilities and practices. So dem get little or nothing wey dem go fit do at that point. So we don see am sey these pipu dem dey very important for womane during childbirth but make dem dey work together with medical professionals to achieve de best results. My people una well done.

Okay my pipu another kwesion we wan look na im be wetin be de role wey traditional remedy or traditional care dey like herbal tea of medicinal plant dem dey play during pregnancy care when woman don get belle and dey don dey look after am. We go see am sey, these things dem dey very important oh na God create all of dem. Dey get several benefits and dey still get several risk. and one thing wey we dey do be sey, if you wan use am, you go weigh de benefits and de risk. If e be sey de risk come pass de benefits, you need to throway am. But if the benefits pass de risk, then you fit go ahead use am. Make we see some of de benefits wey im get. Number one benefit be sey some people believe sey some of these herbs dey dey to reduce those symptoms wey woman gets when e get belle. Example Morning sickness, even those pain we she dey get, those vomiting, and different different things. Some people feel sey, if you dey use all these herbs, e dey reduce am kakaraka. De woman dem no go dey see all those, and she go dey feel dey live her life, jeje, normally dey dey go about her various tasks everyday without any hindrance for them. Number two thing be sey dem dey provide alternative relief for morning sickness. So if woman get morning sickness and e no use all those oyibo medicine, herbal medicine na another thing wey she fit use, na so some pipu believe and na im be one of the benefits. And e get some other things too we dey help protect woman from wey women suppose dey um undergo that period. Some pipu believe sey if e get any complication we dey woman suppose get during pregnancy especially as a result of any other thing wey she gets, even though oyibo medicine wey she dey take, herbal medicine e go help block am. But make we also see some of de risk wey dey involved. Some herbal medicine dem dey very harmful to both mother na baby specially if pipu no know de origin, dem no know de dose wey dem suppose give or dem no prepare am in de way wey dey suppose prepare am for place wey be sey e dey very neat or in a way wey be sey dem suppose do a, put de right quantity of everything wey dem suppose do. This one fit cause katakata to both mama or de baby. Number two be sey dey fit interact with de oyibo medicine wey dey woman don dey take already. E get wetin oyibo pipu dey call drug-drug or drug- full or even drug hard interaction, na im be this one so. e mean say That one means sey if de woman don dey take one medicine before and e come take herbal medicine and de herbal medicine come affect de way de other one dey work you go see am sey at de end of de day, that oyibo medicine, e no go come work for de woman. And e fit to go cause complication inside de body because de medicine go come stay inside de woman body for a longer period and before you know plenty wahala go start. Not just for de woman but also for de baby. So e dey very important sey if you be pregnant woman, make you consult your health care provider before you use any of these things so that you go ensure sey de herbs dem dey important and you dey use am correctly. We don see am sey traditional medicine dey get various use o but na safety first. So you need to consult your health care provider before you use dem. So in summary, we don see some of de po ten tial risk and benefit and we don talk am sey some of de po ten tial benefits be sey e fit relieve woman from morning sickness, or from another symptom wey she go dey feel or experience during this period wey she gets belle. Number two be sey e dey provide alternative options for women we dey find natural remedy we no like; you know sey e get some women wey no like to dey take oyibo medicine. So this one na alternative for dem make dem fit use. While we do see sey some of the risk we e get be sey, number one; e fit cause wahala or katakata give mama and de baby from de plenty yamayama wey for dey inside de herb. Number two be sey e fit interact with de morden medicine or the oyibo medicine wey de woman don dey take. E go come make am, e no go work and e go come cause plenty katakata for de woman body. Number three be sey, e fit day de woman treatment oh if de traditional medicine no work. you go come see am sey wetin de woman buy am for make e take treat am the thing go come dey for long time and e fit come dey cause plenty other wahala. So we don see am sey all these things dem good oh but na with care and caution na im dey take dey use them. So na safety first for both mama and baby. My pipu, una do oh.

okay another question wey we wan look na him be wetin be some of the traditional practices wey them dey use take dey support physical comfort and relaxation if woman get belle, such as massage or exercise now some traditional practices for physical comfort and relaxation during pregnancy include number one massage, belle massage dey help to promote the pikin growth and comfort so if you dey massage belle of ten e go make di pikin go relax go fit dey comfortable inside the belle and the pikin go dey grow well so na why when woman get belle dem go advise say make dem dey massage the belle from time to time small small no be say dem go come press am come press the pikin die so that kind thing go help make the pikin fit dey grow well well as he suppose grow and the pikin go grow comfortable without any issue another one na back and shoulder massage e dey help to take ease pregnancy ache you know say wen woman get belle different part of her body go dey pain am both leg, both shoulder, back all of dem so if dem dey do all dos small small massage e dey help na why e dey dey advisable say if woman get belle if na the husband or anybody wey dey around wey fit assit make he dey give am all dos massage he dey help her so that bones and everything fit dey straight and all dos aches wey she dey get all pain around her body dos tins go reduce di woman no go dey get dem, another tin wey woman fit still do na him be exercise exercise e dey very important o because na him dey help us build our body and e dey help especially when woman don get belle she need am well well that time some of the exercise wey she fit do na him be number one gentle stretching so you fit dey stretch small small no be see youngo come go do the one wey come affect the pikin at the end of the day another one wey e fit do na the one wey dem dey call yoga, yoga e dey help for flexibility wey be say the woman body fit dey bend small small easily e no go jus dey stiff dey one place kakaraka like firewood e go fit dey bend for different different position another thing wey the woman fit do as exercise na him be traditional dance or movement all this one dey help relax, so traditional dance na small small dance wey fit do jus to shake body make your body fit dey move so dat wen you wan born e go easy for di pikin to com out, di muscles fit relax and you go still dey do some small small movement, som pipu go advice sey may you dey move round your house in di mornin, may you waka from your street go di next street com back like dat mek you no too stress your sef but may you dey move body so dat all you muscles and everytins dem go dey alert, oda practices wey woman fit do na im be di one wey dey dey call warm bath, to fit use warm wata tek baff hersef so dat her body go dey alert and warm e no go dey catch cold and e no go dey fall into any kin of sicknesses e fit even do compresses, warm compress wey dem dey use cloth tek dey clean her body wey dey warm so dat e go dey help her relax from time to time. Number two tin wey dey woman fit do na im be herbal remedy for stress relieve, e fit dey tek herbal remedy to tek release so dat she no go dey get any form of stress wey go dey disturb her, especially dat period wey she don dey ready hersef to tek go into di labour rum, anoda tin wey she fit do na im dey dey call meditation and deep breathing exercise, meditation na im be di wan wey be sey you go Sidon you go focus your mind to one place you go jus dey dere, you go mek sure sey all your at ten tion at dat point na dere in dey, you no go let anytin distract you, if you dey do dis tin e go dey help your mind relax, your muscles dey relax and you no go get anytin wey dey disturb you at all wen you go labour rum you go born selense com out without any wahala, deep breathing exercises dey also help oh, so dat you fit dey push air enter your body oxygen so dat even di bodi go see wetin in sef go need and e go dey help you to fit transport different nutrients pass your body so dat your babi too go fit benefit from am, so we don see am sey di benefit wey dey involve in all dis tins, number one na reduce stress and anxiety, e dey help to reduce stress and anxiety for the woman, number two be sey e dey improve physical comfort, dey woman go dey very very comfortable e no go get any wahala at all e go dey kakaraka notin dey happen e go stand gidiga wen she wan born she go born pikin no shake at all and e go dey help di woman dey fit sleep very well for night she no go dey wake up every night sey cause sey con dey complain sey body dey do am wan kin, wen time reach for am to go born she go born without any wahala at all so mek sure sey you dey consult your healthcare provider before you try any of dis tins oh becos e dey very important mek you know di one wey dey safe for you and mek you know how exactly how you fit tek carri am on, una weldone

De question na im be sey how traditional practices take de address emotional and spiritual well being during pregnancy. For example meditation and prayers, how e take dey take dey address all these emotional and spiritual well being. Na in different ways dey address am be sey Number one, meditation and prayer, dem dey use meditation and prayer take dey get peace and calmness during childbirth. you see am sey some women if dem dey do all theses meditation and prayers, e dey dem relax well well, dey go come get peace of mind, dey go come dey calm and when you dey calm and you get peace of mind e help you, e go born safely nothing go happen and e see am sey prayer too dem dey pray for safe deliver and healthy baby. An once dem do am e go make their mind relaxed. When dey enter inside de Labour room, nothing go happen dem go fit born easily. Nothing at all and e dey bring positivity. E dey calm their minds and heart and e dey bring peace and positivity to dem. Dem go dey get positive vibes dem no go dey feel sey, anything go happen at all. De second one na im be spiritual rituals. Dey dey perform spiritual rituals for protection and blessings. Dey believe sey if you don perform all those ritual e go protect de mother and pikin and e also bring blessings and good fortune to dem so that no bad thing or no evil go befall dem. Nothing go come their presence, dem go dey safe born their pikin in good health. Now dey dey also believe in spiritual connection with baby. Dey believe sey if e dey do all those things, e get spiritual undertone. E dey fit relate both mother and pikin in a spiritual way. E dey give connection wey be sey dem pikin go know sey yes, wey im dey come everywhere good nothing dey happen. Emotional support na another wey dey give um. Dem dey provide emotional support from family and from de community we dey around dem. Dem dey also share stories and experiences to reassure and make de woman strong make she know sey nothing dey happen, everybody dey with am during that period. e still get cultural significance oh and that cultural significance be sey, number one; Dem dey believe sey pregnancy na, e dey spiritual journey, so e need to dey connect with your cultural heritage and traditions so that make e no get any wahala at all. So, if e dey move around that period you dey go do wetin dem say make you do. All de cultural rites and everything, you go see am sey at that period you no go get any wahala at all. Traditional practices we don see am sey dem dey help women to take find peace and strength during pregnancy. And dem dey provide emotional support, dem dey share experiences and wisdom. Dem dey connect women with heritage, dem dey also help celebrate pregnancy as a special time and you see all those rituals and ceremonies wey dem dey do, dem dey also help to take forster connection and build network support. So chemical, comm community bonding and all those story telling and all those rituals and ceremonies na im be de very important part wey be sey all these things dem dey play during that period of pregnancy.

De question wey we get for our front this morning na im be wetin be some of de common traditional practices wey dem dey use during childbirth? Number one na na im be herbal remedies. Dem dey use herbs take dey cure pain oh if woman dey get pain during pregnancy. Dem dey use herbs well well take dey relieve pain like e get some herbal mixture wey you see wey dem dey mix na pain dem dey relief. Dem dey also believe sey herbs dey help with labour and preprocess; anything wey dey associated to when woman wan give birth, dem believe sey, herbs dey help make de pikin take come out easily, no wahala at all go dey. Dem second one na spiritual rituals. Dem dey perform spiritual rituals for safe delivery for women that period wey e be sey wey dem wan born. Another thing wey dem dey do be sey dem dey pray for both de mother and de baby health. That one na another common practice wey dem dey use during child birth. Now another thing na traditional birth position. Dem go tell de woman de different birth position wey she go use wey she go take born de pikin without any wahala, and one of dem na im be squatting, another one na kneeling down. Dem go tell de woman sey, e time wey e go need to squat, e get another time wey e fit need to kneel down e go do. Then using traditional birth tools and mat; so dem go advise de woman sey she needs to dey use tools or mat for some kind period na im go also help her. Then another thing wey dem dey provide na im be support system. Dem dey provide emotional support dey give these woman um that period. Then dey also involve family and community. E also get cultural significance um. dem dey honour cultural traditions well well and dem dey help connect with ancestors. E see am sey these practices dey dey vary across cultures and different different traditions but dem dey show importance of tradition and community during child birth. Make we see some of de variations wey dem get across de different cultures. Number one for different birth position, some cultures dey dey use squatting, some dey use kneeling while some dey use while some other ones dey use standing. Others dem dey use bed stool or mat oh and dem no believe in all those other ones. Their own na just bed stool or mat dem dey use. For pain management some culture dey believe sey a only herbal medicines or remedies na im you go use r you got use massage while some other ones dem dey use Breathing technique tell you different ways wey you fit take dey breathe or dem even believe sey na medication na im be de way to go that period. For spiritual and cultural practices, some cultures dem dey perform specific rituals oh wey woman get belle sey cause sey make de woman fit born selense without my wahala while some other cultures dem believe sey na just spiritual protection you need to give dem mama and de baby. Na why dem go dey wear dem some charms of provide dem some spiritual amulet for dem make dem wear for body so that nothing go happen to dem. Then during de role of tradition birth at ten dant some cultures dey rely on only traditional birth at ten dants while others dem dey involve family members or even de community members wey dem fit help. In terms of cultural significance, some of dem dey honour tra cultural traditions and ancestors while some dey celebrate childbirth as a very important life event because dem believe sey na something wey be sey na jus lifetime experience so you need to celebrate am make de dey very very important. So as we don talk before, we don see am sey some of de traditional practices wey dem dey carry out during childbirth, we don mention sey, number one na birth positioning. Number two na im be pain management. Inside birth positioning we don see am sey squatting or kneeling dey help to move dey baby up and down or e fit use traditional birth tools or birth chairs too. For pain management we don see am sey dem dey use herbal remedies for pain relief Nd dem dey also use massage and counter pressure take dey ease de pain wey dey woman take dey go through. Other practices wey we do still see na spiritual rituals wey dem dey perform for save delivery and also support from traditional birth at ten dants, some even family or community member. We don see am sey dem get different cultural significance because dem dey believe sey to honour transitions and e dey help dem connect with ancestors and community. These practices dey dey vary across different cultures but dey dey show de importance of tradition and community wey woman need during childbirth and na im we don see today.

Okay we wan see de po ten tial benefits of or drawback wey be sey to combine traditional health care practices with modern one e get any benefit or na only disadvantage, na wetin we wan see so. So dem get different benefits wey im get. Number one benefit na wholistic care. Dem dey combine traditional and modern methods and if you combine am e go give you wholistic care and e fit get idea of everything wey you need to do concerning that particular pregnancy case. Concerning everything wey dem woman go need during that period, you go understand. E go make de woman fit get options of how e wan take handle things during that pregnancy period. Number two thing be sey e dey increase trust. Women, e don see am sey dem dey dey comfortable with things wey dem dey use to. So if you combine so if you combine traditional and morden method, that tradition method wey dem do dey used to dey will feel safe around dem and dem go increase their trust dey go fit dey tell dem anything even de ones wey dey no wan tell you oyinbo doctors for hospital dey go fit open am up tell dem sey see as e dey do me oh see wey e dey affect me oh how I go even fit take do am and wetin I need to do. So number two things be sey e dey increase trust. Number three be sey e dey give beta outcome. You go see am sey dem dey improve health result for mother and baby through this combined effort, If you combine traditional health pregnancy care with morden medical care e go see am sey you go get beta outcome. Wetin suppose be one plus one equals to two go be one plus three equals to four because you go get better outcomes. Now wetin be de disadvantage or de draw backs we im get; Number one: na de safety concern some traditional practices we don see am sey dem dey very risky based on sey either de person dey do am dey no train am well or im no learn de work well or e get im own limitations to im own knowledge im no know pass de one wey im don get. So if any complication comes arise, e no go fit handle am na im be one of de safety concern. Even some of de herbal medicine wey be sey na im dem dey give these woman during that period some of dem no fit guarantee you safety and efficacy for inside say okay oh, this one na de range we you go know sey e reach, you go know sey e don pass safe dose. Some of dem no dey even give exact dose, dem go just get give am as their mind take tell dem and wetin dem feel sey e dey okay and at de end e fit cause kasatarata for de woman body. De second thing na im be conflicting advise. Some of dem fit go dey give different advice from wetin doctor don already give for de hospital. Doctor fit tell de woman sey, you go need to sit down for at least ten hours a day, dem go dey tell de woman say "no oh, you no suppose sidon at all at all oh, na stand you go stand throughout that period. Dat wan na im be another disadvantage wey e be sey e get wey dey affect de combination. Number three be sey, integration challenges na im be another one. Dem dey really need to work together but we dey see am sey no be every time dem go fit work together because you not fit tell this one say make e come sidon near this one dey lis ten finish, this one go talk. E go dey get conflicting opinions and e go dey affect. So you no fit put two of dem together make dem dey work for de same place. All these one na im be some of de disadvantage wey e get. Now wetin be de key to success? How we go fit take achieve give beta outcome put forward. How we fit take solve some of these wahala wey be sey we don list out as de possible wahala. Number one na im be communication, you see health care providers, our oyinbo doctors and nurses and pharmacist dem, dey need to dey talk to all these traditional care givers. Dey need to dey talk together make dem understand okay oh, two of us na de same aim wey we get wey be sey this woman na to make sure sey dey okay and e born this pikin very well. So you wetin you think sey we go do wey we go take do am, you wetin you also think. dem we combine head, if two good head join together, we don see am sey de result e dey always good. Na im dem dey call synergy of oyinbo. De second thing na respect: dem go need to dey respect each other opinion and practices. This one need to know sey e get wey my boundary reach I no suppose cross here. If I don do am reach here, I need to send am go meet this person, de oyinbo doctor. De oyinbo Doctor needs to know sey okay oh if I don do am reach here, I need to hand her over to this one. So respect, mutual respect need to dey. Two of dem need to dey respect each other practices and boundaries, and di last thing wey dey need to do na be collaboration. Dey need to dey work together to achieve de best results. Because if two no work together nothing go come out oh. Even de bible don talk am say can two work together except dey agree e say no dey no fit work. Dey need to come together, put head together. So this combination e dey very very promising oh e dey very very good but dem need careful planning and execution to fit make am happen. If not na various katakata e go bring. So we don see am sey dem benefits, number one wey we talk na wholistic care; e go fit address everything wey concern de woman and totally. Number two na im be increase trust. E go fit sey e go see am sey de woman go feel more comfortable with familiar things wey dem know other than new new things wey be sey science dey bring out wey some of dem no dey used to or comfortable with. E see am sey e dey also give beta option if dem combine and we don see am sey some of de concern be sey; Number one. Safety concern, wey be sey some traditional practices fit dey risky. Number two, na im be conflicting advice wey both de oyinbo and de traditional doctors dem dey give. While number three, na im be de integration challenges; how to bring dem onboard so that would of dem go fit work together and we don give de various ways wey be sey we fit take achieve these things. Say number one na im be communication: make two of dem dey talk to each other. Number two na im be respect. Make dem dey respect each other boundaries and practices while number three na im be e collaboration. I believe sey if we do all these one, e go achieve very big milestone for inside this particular combination.

Okay my pipu una well done. De question be sey how health care providers for think of wholistic support give our pregnant women and to make sure sey dey address their physical and emotional, and spiritual needs. I go answer am in different ways. First of all make we look de physical needs. Number one wey e fit take address their physical needs be sey you needed to dey do regular prenatal checkups so when these women dem come hospital you need to dey check dem properly to de ensure sey everything dey in place and sey everything wey dem need, dey get am to ensure sey no complication arise at de time wey dem wan born these children. De second thing wey dem need to do, to offer dem health education on de kind of food, and de kind of drink, and on de kind of exercise wey dey go dey do. Make dem no do anything wey go cause wahala give dem or de pikin till dem go born dem. Now for emotional needs de only things we dem need to de do under there be sey; Number one, dey need to dey lis ten very well, and dey need to show empathy. Dey need to de show sey yes we dey for Una we care for Una, we dey lis ten to Una. anything una get to talk no mata how long or how boring or how uninterested de thing dey go be we need to lis ten to Una but den e go also show sey, no be to jus lis ten to Una, e go also be part of de thing wey Una dey do. We sef in one point or de oda we don pass through am and we sef understand sey see as e dey be e no easy, na why we dey with you we sef we understand sey see as e dey be, e no easy na why we dey with Una all through de way for this journey. De second thing wey dem need to do under emotional need be sey dey need to create support groups to support pregnant women at least if dem come dem see their follow pregnant women and dey see pipu wey don pass through those processes successfully, dem go fit encourage dem sey yes me self I don pass through this one and nothing happen, I born kakaraka nothing happen at the de end of de day, you self go fit born without any wahala. In addressing their spiritual needs, one of de things wey dem need to do be sey dem need to dey respect their cultural and spiritual practices. E need to get respect for their cultural practices. If de woman say okay for our culture dey no dey touch us like this dey no dey do this one oh or dey or dey do that one, you need to respect de boundaries. You need to also respect if de woman tell you say na so so thing we dey do for our culture oh if woman get belle and for my for my spiritual practice is for my church na this one we dey do. Health care providers get that responsibility to make sure sey dem respect those boundaries wey de women don put. As long as sey e no go harm dem at de end of de day. Then you need to also use holistic approach and during that wan dey go do collaboration with traditional caregivers to make sure sey dem tell di all they need to know about all de medication dem go take both de conventional ones and de traditional ones also including de herbal ones wey dem dey wey dem dey take and you need to dey communicate with the tradition healthcare givers say um okay oh abeg see de medications wey this women dey on abeg e go good sey you know sey dem no fit take this one and this one but see de one wey dem go take, see wetin dem go do and wetin dem no fit do when dem dey take all those ones. De second one be sey dem need to create integrative care wey go combine both modern and traditional methods this one dey very very important for women. Den to put things in place to make sure sey dem fit combine both modern and traditional method and if dem do all this one some of de benefits wey you go see be sey you go get improved health outcomes. You go see am sey de woman go beta pass if na only one approach you use that when dem use two of dem. Dem second one na increases patients satisfaction. You go see am sey de woman go dey very satisfied and she no go get any wahala at all because wetin she find come de place e don give am to am and at de end of de day she delivers safely. De third one be sey you go receive stronger patient and health provider relationship. You go see am sey de woman wey wan born de pikin, e go dey bey close to de health care provider e go fit dey tell am things and e go fit trust am with anything at all. So by offering all these holistic support, health care providers fit help pregnant women dey try physically, emotionally and spiritually as we don see. So e dey very good make dem combine do all these things together

Okay my pipu de question be sey wetin be de roles wey mindfulness or meditation practices dem dey play to support emotional and physical wellbeing for women during pregnancy. Dem dey play several roles and one of de roles na emotional benefit. E dey help to reduce stress and anxiety for women. So if women dey pass through any form of stress or dem dey fear sey um sey cause sey de pikin wey dem carry any bad thing fit happen to dem or dem dey very nervous dem dey feel sey anything fit happen at anytime or sey e get any danger wey fit come to their pikin. That emotional benefit go create am avenue to reduce that stress and anxiety we dey woman get. Another thing be sey e dey help to improve de mood of de woman and grant dem emotional balance. You know sey during wen women get belle, so many hormones dey interfere and at de end of de day you go get imbalance for de woman emotion she fit dey get hormonal surge wey do dey make sey de woman fit dey get mood swings at different occasions and all that. But if this emotional support dey during that time e go help make de woman emotion dey balance make she dey happy and encouraged most of de time and also make e dey help balance her emotions very well. e dey also get physical benefit and one of de physical benefit be sey e dey lower blood pressure for inside woman. E dey make may be sey de woman pressure no go high, so if she dey practices her mindfulness and meditation you go see am sey her blood pressure go low well well, e no go de get any katakata for inside body, e no go dey disturb am at all, e dey also help to improve dia sleep quality you go see am sey de go sleep without any form of disturbance and she go wakeup and se go fit carry out all her duties efficiently without any wahala and anoda thing wey you go still noticed na pregnancy benefit, pregnancy benefits include for example you go see sey de woman de symptoms of depression wey she gets e go reduce well well. She no go dey easily depressed she no go dey get anything wey go dey disturb her mind at anytime and she no go dey feel bad if anything happen or dey get any negative um mindset towards anything. Another thing na shorter labour and delivery, If she dey practice all these things, her labour time time wey she go spend for labour room e go reduce and e go see am sey she go deliver Kia Kia without any wahala. Then de last thing be sey mindfulness practices na im dey also help, you go see sey dat mindfulness practices deep breathing exercises dey there and meditation and guided imagery e dey there. Yoga and mindful movement e still dey there oh. these practices dem dey help women dey stay calm. Focus and connected with their body and their babies as e go see am sey e get many many benefits. So mindfulness, meditation practices, dey dey very important because dem dey play very important roles during pregnancy and we don list dem. Number one we sey na emotional benefits, number two na im be physical benefits, number three na pregnancy benefits and den we don list some of de mindfulness practice wey dem fit dey do wey include deep breathing exercise, meditation and guided image and then yoga make dem dey mind how dey take dey waka.

di question be sey how pregnant women fit tek priority dia sefcare and stress management during pregnancy how dey fit take put sefcare and stress management as di one wey go dey on top, wey go dey very very important during di time wey dem get belle, pregnant women dey fit do dis one for dis different way, number one under sefcare practices you go see am sey number one tin dem fit do na rest and relaxation, rest and relaxation dey need to dey rest we-we and dey need to dey relax dia mind, know say no shaki notin dey happen at all times, dey need to fin ways to dey mek sure sey dey get enough rest without disturbance and without too much stress. Number two be sey dey need to dey exercises regularly and dey need to dey move dia bodi dey carry out physical activities dey move from one place to di oda from time to time so dat dia bodi no go stif dey for one place like firewood. Number three tin wey dem need to dey do be sey dey need to develop healthy eating habit, dey need to dey chop well and not jus to dey chop well, to chop wetin dey know sey e go good for both dem and dia babi, no be somtin wey go fit harm dem, harm dia pikin too, so dat at di end of di day anoda issue go con come up. Den under stress management, dey need to dey carri out deep breathing exercise, dey need to dey carri out tings wey go dey help dem dey breathe well so dat air go fit dey pass thru dia bodi and dia lungs easily mek any wahala no com inside dem, so dat dem go fit pass nutrient and differen tins give dia children too wey go mek dos pikin inside belle fit grow kakaraka. Den di second tin wey dem need to dey do under stress management na meditation and mindfulness, dey need to dey meditate dey practice deep breathing exercises, dey practice all dos tins wey go mek dem dey focus dia mind on positive tins, no be tins wey go dey mek dem dey tink of negatives tins or tins wey go dey mek dem dey fear becos of di tins wey dem dey see around dem and most importantly dey need to get support from dia loved ones. Den dey need to prioritize dia wellbeing oh and di ways wey dem fit tek prioritize dia wellbeing be sey number one be sey, dey need to dey lis ten to dia bodi, if you be woman you get belle, you need to dey lis ten to your bodi, if you get anytin wey be sey you noticed wey dey abnormal, you go run go mit your doctor tell am sey e get wetin I don noticed oh, dis tin e get as e dey do me for bodi. Di second tin be sey you need to dey tek break and rest, you need to notice wen you don dey over dey push your bodi, you go tek time you go still tek breaks relax small dat one sef dey important, you need to dey seek help wen you need am oh, if you noticed anytin wey no dey normal for your bodi, ask for help and dey go assist you go hospitu go for your an ten atal wen time reach, wen dey tell you sey mek you com you go dia if you prioritize all dis tins, pregnant women you go see am sey dem fit get healthier pregnancy and happy outcome and dey no go get any issue at all, den wetin be di benefit of over all dis tins wey we don learn for dia overall health, Number one for dia physical health you go see am sey dia immune system go strong pass as e suppose be, dem go dey sleep as dem suppose sleep dem go dey get betta sleep quality, dem go get increase energy level you go see am sey dia energy go dey fit, dey no get any wahala at all, if dem one move from here to here, dey no go tok sey dey don tire, dey go fit do am and dey no go complain, we dey see am sey plenty women dem fit go market on dia one even wen dem get belle all dis wan na becos of say dem dey fit anoda tin na im be dia mental health dey need to also mek sure sey dey do am, so dat e go benefit dia mental health, how e tek dey benefit dia mental health e dey reduce stress and anxiety e dey improve dey mode and e dey improve emotional balance, you go see am sey dey no go dey get imbalance wey be sey one tin or di oda go dey disturb dem, dey go con dey get mode swing you no go see all dos wan e dey also enhance dey mental clarity dey go fit dey tink well dey go fit look somtin fit give sound judgement without bias or anytin and e dey also help for dia emotional wellbeing, e dey increase dia sef awareness, dey go know sey yes true true I dey positive about this pikin wey I carri and I no be jus anybody I fit go dia I go born am and I go born am well notin dey happen e go improve dia relationship with pipu both dia husband, dia children fit dey don fes get anyone or even dia loved ones wey dey around dia neighbors or anybody dey no go dey get mode swing con dey quarrel with pipu anyhow and e dey give dem go sense of calmness and happiness, e go dey give dem greater sense of calmness and happiness you see am sey every time dey go dey calm dey go dey happy dey no go dey vex for any small tin wey no reach for pesin to dey vex dey con dey sey wan dey carri face for pipu up and down wetin be di overall benefit wey we don see from all dis tins now, number one we sey na improve quality of life, number two na im be increase resilience you go see am sey dey fit dey push demsef dey do tins wey normal dey no go fit do becos of sey dey no do dos tins now anoda tins be sey e dey give dem betta overall wellbeing so by prioritizing health women fit enjoy numerous benefits for dia bodi for dia mind and dia spirit.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

Okay di question be say wetin be some of the ways or strategy wey you fit take manage back pain or waist pain during pregnancy, now one of di way be na im be exercise and stretching, under exercise and stretching wetin you need to do? you need to dey do gentle and small small exercise like yoga or swimming, if di woman fit swim no be say you go dey do am e go com heavi jus small small slight swimming and gentle exercise like yoga e dey important, she need also need to dey do heavi like waist tilt wey be say she fit dey bend her waist small small dey go sideway or she fit dey do stretching di one wey dem dey call stretching e dey very very important, so exercise and stretching na im be one way, di second one na im be posture and bodi mechanic, dat one wetin involve be say di woman need to dey maintain good posture and she need to dey learn lifting techniques, to dey carry sometins wey heavi small small jus try raise am e go dey help her, her bones and her muscles, all of dem go dey straigh ten up and dey dey in good shape and position, she also need to dey avoid very heavi lifting, tins wey heavi we-we make she no too dey carri am so dat e no go affect both her and her pikin den e get di wan wey dem dey call supportive devices, dat one be say di woman fit dey wear some supportive belt or pillow, fit dey use support belt for her belle or fit dey use support pillow wen she one rest her back or she wan sleep or she wan relax for chair, den mek she dey wear supportive shoes, comfortable shoes wey be sey e no go dey give am wahala for leg anytime if e dey waka or e no go dey mek am bend go wan side or dey feel any form of pain or discomfort for her leg den dey get different relaxation techniques oh wey dey help mek woman still dey kampka during dat period, number one na im be deep breathing exercise, e dey very very important sey de woman dey undergo deep breathing exercise, e go help am regulate mek issue no dey at all. Di second wan na im be massaj or physical therapy dos wan dey dey help we-we oh, if dey fit massaj di woman well and she dey undergo physical therapy, e mek you go see sey she go fit dey manage that back pain or waist pain pressure very well without any wahala at all, den anoda ting na im be lifestyle changes, all dos wan dey dey very important oh and part of di lifestyle changes be sey she go dey go for regular breaks wen she wan rest, she go dey go for regular breaks, she go dey rest well wen she suppose and she go dey manage her weight effectively mek sure sey she no dey heavi weight instead she go dey mek sure sey her weight dey light and she no dey dey overweight or obese during dis period. All dis strategy wey we don list dem go help mek you take relieve dat back pain and heavi pressure and dem go promote comfort wen di woman get belle remember na five tings na we mention for here, number one we say exercise and stretching e dey help mek di woman dey do small small exercise like yoga or swimming or mek she dey do small small stretching, number two tin wey we mention na be posture and bodi mechanics, we tok sey mek di woman dey maintain good posture and lifting techniques, if she wan carri some ting, mek she carri am well, mek she no over bend and make she avoid to dey carri tings wey heavi we-we, den she go dey use supportive devices like support belt or evening pillows wen she wan rest her back for anywhere den mek she dey wear shoe wey go let am waka easily, wey no go dey disturb am for leg and we also tok sey relaxation techniques wey she fit do na example deep breathing exercises or massaj and physical therapy and finally we tok about lifestyle changes mek she dey go for regular breaks wen she wan rest and also mek she try dey maintain health weight management na all dis wan go help di woman relieve all dos back pain and heavi pressure during pregnancy.

The question be sey, how healthcare provide dem fit take support pregnant women, mek dem fit dey maintain physical activities and exercise during pregnancy and healthcare providers dey fit support pregnant women like dis um, number one be sey dey fit dey tell dem the various guides or exercises wey dem go dey do, na im dem dey call exercise guidance, dem fit dey recommend save exercises wey de woman fit do, like yoga or swumming, dey fit dey tell dem sey na dis wan na im save for you um, na dis wan na um you go do, e no go put any pressure on you and dey baby, then dey so also dey provide guideline for physical activities during pregnancy or dey tell de woman sey na wetin and wetin you go do, de activities wey you go engage in dey activities wey you no go engage in, dis wan na wetin you fit dey carry, dis wan na wetin you no fit dey carry, dis na de different tings wey you no too dey do, de second ting na e be monitoring and support, dey fit dey offer regular checkups to monitor de woman health and her fitness, dey fit dey ask her questions to be sure sey she dey do de tings wey she need to dey do sey cause sey her health and her baby and den also dey encourage women mek dem dey lis ten to dia body so dat if anyting happen dey go quick come back to hospital con complain give de healthcare professionals now anoda ting wey dem dey do be sey dem dey inform women about de benefit of exercise during pregnancy dat wan na im dem dey call education or counselling, dey go inform de women about de benefit of the exercise during pregnancy dey go also discuss po ten tial risk and precaution wey de woman go dey take in case anyting happens, so dey would tell the woman say ok, dis na de various benefit wey exercise go get for your body um and dey would also tell de woman any risk wey go come with pregnancy or anyting wey she fit do and how she fit take take caution if she wan do all those tings so that make any bad ting no happen to her of cause dem dey also offer personalized plans and dat personalize plan be sey dey go create individualize exercise plan for de woman tell am de time wey she fit dey wakeup, de small small exercise she fit dey do and other tings and e go consider dey woman fitness level and her health wen she come around dey go fit check ask her ok you dey fit carry dis ting, you go fit do dis one, you dey fit do dis one, you get any complain, if you dey any ting wey you notice dey dis ting you no fit stretch you hand carry someting from kitchen or anyting you fit tell us you go help you and de benefit of all dis tings overall de woman go get improvement physical and mental health you go see am sey her body go stand kakaraka and her health her mental health go dey gidiga she no go get anyting wey go disturb her at all, she no go dey get all those mode swings and all those tings and number two be sey e go help to reduce all those complication wey dey come with pregnancy, so you go see say de woman go get any complication wey fit range from different pains or different sickness for the baby even down to threa ten abortion or miscarriage all dis one na im you go dey avoid if dem do all those tings so if you dey support physical activities as a woman or as healthcare providers you dey fit provide physical activities for the woman and dey support dem e go help de pregnant woman say make she fit dey stay health and active all de time and dis wan be some of de benefit wey be say healthcare providers fit use support women during pregnancy

The question be sey wetin be the different devices wey fit assist woman or the different technology wey fit provide physical comfort and mobility for woman during pregnancy number one na im be supportive devices some of the supportive devices na im be support belt or pillows na im be number one the woman fit dey use support belt take dey help herself or even pillow put pillow for her back make w no disturb her number two be say she go dey wear comfortable shoes wey no go dey give her any wahala but e go dey give her good arc support she go fit dey move from one place to the other without any palava number three be say she go dey wear maternity clothing wey get adjustable waist band clothes wey be say e go fit adjust the waist band easily e no go create any for of pressure for the woman belle or even dey discomfort the baby so that one na im dey under supportive device prenatal support birth or pillow comfortable shoe wey get good arc support and then maternity clothing wey you fit adjust the waistband then another thing na mobility aids some of the mobility aids na im be exercise ball dem dey get the one wey dem dey call prenatal exercises ball you go for use that one take dey move from one place to other e get another one wey dey dey call prenatal yoga mat dem dey use am take dey do yoga you fit use am take move easily and you fit practice yoga from time to time dem dey get some technologies wey the woman fit use also e get the one wey dem dey call prenatal fitness app de woman for download am use am take dey monitor her fitness level and take dey carry out different fitness exercises during that period wey she get belle the second one na im be online resources for pregnancy exercise the woman for download some of them use am take dey carry out exercises wey no go disturb her wey go dey safe for her and she for dey use am dey connect with other people wey be say dem dey the same condition and support groups wey go dey help her during that period of her pregnancy and the benefit of this one be say after everything the woman go get improved physical comfort you go see am say the woman no go dey get any form of discomfort at all she go fit dey move from one place to the other with ease she no go dey disturbed the second one be say e go dey improve the woman mobility she fit dey move from one place to another without any wahala or any palava at all number three be say e go reduce discomfort and any form of pain wey this woman go get during the period wey for her pregnancy. so we don talk am saying na five things na im dey very important during this period number one we say na supportive devices and under supportive device we don list support belt and pillow we don talk say the woman go dey wear comfortable shoes wey get good arc support and say she go dey maintain good maternity clothing wey dem fit adjust the waist band easily we don also talk say she go need mobility aids and example wey we give na prenatal exercise ball and prenatal yoga mat all this one dey dey very important to for dey help her to move from place to place den we also talk about the different technology wey she go need and one of them wey say na prenatal fitness apps wey she fit download wey go dey help her dey carry out fitness exercises den online resources wey she fit use dey dey carry out pregnancy exercise without any form of wahala or complication and we talk say the overall benefit be say e go improve their physical comfort e go fit help her dey move from one place to another without any discomfort and e go fit reduce any form of pain wey she dey get so all this devices and technology dey fit help pregnant women dey manage their physical changes and stay active all the time.